Kaɖidɔwɔlawo wova edɔ wɔƒe ke wo pɛte wodo woƒe unifɔm ke wokɔ wɔna dɔ kple wɔ protetivu ke woe. Wo le aya me le dɔ wɔa le pol uke wokɔ hena kaɖi. wo le dɔ wɔa le nu. yi tae wo pɛtɛ wo le aya me ye wo le dɔa wɔa.

Edɔwɔlawo le edɔwɔ le eŋdɔ dzi ke amɛsiame dó wóƒe dɔmewu kafi wogado protective gearswoe le ameawoe gbɔ tsɛ nye machine gã ke wókɔ wɔnadɔ wokɔ wóle machinɛ gbɔ ya wóle edɔwɔ kpli

Wokaa watse kɔ da ɖe agba dzi be no ɖu, menye watse ɖeɖe ye woka da ɖe efim yo, wokɔ abladzo kɔ kpeɖeŋu ka ƒi wokɔ alã tse kpeɖeŋu le agba dzi makruni tse ga le ƒi mɛ kafi woka kɔ egbe tse kpeɖeŋu.

Amewo va yɔƒeme va ame ɖiƒe. Le woƒe ŋkume, wokɔ ame kukua yi ke wokɔ de aɖaka me. Wokɔe kɔ da ɖe anyi eye ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi le aɖaka gbɔ le le avi fam. Ɖe tsɛwo tɔ ɖe anyi, wotɔ ɖe anyi le aɖaka gbɔ.

Aƒenɔa ebɔblɔ nɔ anyi le awu yibɔ me kple eƒe latɔpu. Ekɔ latɔpua kɔ le tɛbela dzi yea le latɔpu tsɛ gbɔe, wokɔ bɔtuki etsi ele me wokɔ wokɔ da ɖe latɔpu gbɔ. Ele exɔ ele dziƒoxɔ me yea

Ŋutsua ele eƒe projectwo wɔa, leƒotsewo na ɖeviowo wole ŋdɔ me, wole ŋdɔ kutsu me kaƒi wole enua wɔa ,ŋutsua etsakɔ ele woƒe project wɔa

Amewo wole emɔ zɔm kɛ wo pɛtɛ tse. Wokɔ woƒe agba ɖe asi. Wokɔ woƒe nuzãzawo wokɔ wo ɖe asi. Kee woyietse, ɖeviwo le woƒe yɔme kafui ametsitsi tse wole amewo ƒo xa le teƒe siwo wole yiyim. Wo sɔgbɔ.

Amewo wokpe yea wole trɛni wɔm. Wova tenisi kɔti dzi yea wole woƒe nuwo wɔm. Aɖewo bɔblɔ nɔ anyi kaƒui ame susɔe wole trɛni wɔm

Amewo wowɔa gaɖin yaw ole egbɔ kpɔ, ame sia me le edɔ wɔa, wonye ame ame etɔ̃, nyɔnu eve kple ŋutsu ya wole fi mie, wole edɔ wɔa. woƒete wole woƒe gaɖin dzi kpɔ be enu ke wodoe woatsi fain.

Eŋu eve wokpɔ afɔku sesẽ aɖe le lɔrimɔdzi si teƒe ke wokpɔ afɔkua le nye gbɔgãme, wotu exɔ dziƒoxɔwo sɔŋ koe le teƒe fimie afɔkua dzɔ le, le woƒe gbɔ tse nye polisi ŋu siwo park ɖe efi mie. Yamea tse, ame..eŋuzala bubuwo tse le emɔa dzi.